Suuraan nuti argaa jirru kun loon maasaa keessa deemanii dheedaa jiranidha. Akkasumas namoonni duubaan tiksee loon tiksanii fi ijoolleewwan waliin taphachaa jiran kan argamanidha.

Suuraan argamaa jiru kunii suuraa wantoota dhugaatiif oolan akkasumas wantoota nyaataaf oolan kanneen akka akaayii, kanneen akka koshooroo, kanneen akka daakuu garaa garaa mana keessatti itti fayyadamanii akkasumas gabaa keessatti kan gurguramaa jirudha.

Suuraan kun Suuraa nyaataa yommuu ta'u nyaanni Kunis haala gaariidhaan qophaa'ee haala bifa qabeessan haala nama hawwatuun kan qophaa'u yoo ta'u innis fooniifi akkasumas dhugaatii daadhiitiin kan qophaa'edha.

Suuraan akka armaan gadiitti argamaa jiruu kun, maqaan isaa Konkolaataa jedhama. Konkolaataan kun kan inni fayyadu akka geejjibaatti kan gargaruufi namoota fe'ee bakka gara garaatti geessuuf kan fayyaduudha.

Suuraan nuti argaa jirru kun namoota harreetti ba'aa fe'anii, gara gabaa deemaa kan jiraniifi akkasumas ba'aa fe'anii, wanta fe'an kan ammoo gurgurachuudhaaf kan deemaa jiranidha.

Suuraa armaan gadiitti argaa jirru kuni suuraa dubartii bareedduu Oromoo kan taate, harka ishee gubbaatti meeshaa qabee jedhamu harkatti kaa'attee akkasumas calleewwan garaagaraatiin faayyamtee dhaabbachaa kan jirtudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun maqaansaa kitaaba jedhama. Kitaaba kana kan barreesse Tashoomaa Guuttataatiin kan barraaye yoo ta'u, mat-dureen isaa "Furtuu Gumaa" kan jedhudha.

Suuraan nuti argaa jirru kunii dibatadha. Dubanni kun dibata mataati faayidaan isaa mataan nama akka in caccabne akkasumas, rifeensi nama garmalee akka hin babbanneef kan nama gargaarudha.

Suuraan armaan gadiitti argamaa jiru kun maqaan isaa loomii jedhama. Loomiin kun gaafa dhugan baay'ee kan namatti dhangaggaa'u baay'ee gaafa dhuganillee keessa namaa kana namatti miira addaa dhageessisudha.

Suuraan armaan gaditti argamaa jiru Kun, suuraa gurbaa bareedaa fuuldura isaatti waanti tokko ta'e argee. yemmuu inni itti isa sana bira gahuudhaaf, yemmuu itti hawwii keessa galee yemmuu inni ilaalaa jiru argina.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kunii suuraa teessuma luka afur qabuu fi irra taa'uudhaafillee baay'ee tokko kan nama hawwatuu fi baay'ee kan nama ofitti hawwatuuf nama gammachiisudha.

Suuraan armaan gadiittii argaa jirru kunii suuraa barjaati. Barjaan kunimmoo kan inni dubbatu mallattoo paartii Badhaadhinaa kan ta'e kan nutti ibsudha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru Kunii, suuraa gosa dibataa keessaa tokko ta'ee dibata qaama namaa bareechuu fi qaama namaa miidhagsuuf gahee kan qabuu fi kan taphatudha.

Suuraa kanarraa kan nuti hubannu, suuraa namootaa dha. Namoonni kunis namoota lama dha. Isaanis abbaa manaa fi haadha manaa dha. Namoonni kun lamaan galaana gubbaatti yookiin galaana qarqara dhaabbatanii yommuu isaan itti bashannanaa jiranii fi yommuu isaan walii wajjiniin bashannanaa deemanii dha.

Suuraan akka armaan gadiitti argaa jirru kun wantoota lamadha. Isaanis tokko mana jireenyaa akkasumas galaana guddaadha. Manni kan fayyadu namoonni keessa jiraachuudhaaf kan nama fayyadu galaanni kunimmoo bashannaaf dhaloonni kan itti bashannanudha.

Wanta nuti armaan gaditti argaa jirru kun maqaan isaa teessuma jedhama. Teessumni kun kan gargaaru namni irra taa'ee kan inni boqochuu danda'udha. Akkasumas kan inni irra taa'ee aara galfachuu danda'udha.

Suuraan armaan gadii irraa wanti nuti arginu suuraa namoota mana amantaa isaanii keessatti amantaa isaanii yemmuu isaan itti waaqessanii kadhachaa yemmuu isaan itti sagalee waaqayyoo dhaggeeffachaa jiran argina.

Suuraan armaan gaditti arginu kun maqaansaa bidiruu jedhama. Bidiruun kunimmoo kan inni fayyadu galaana irra ittiin adeemuuf akkasumas irra taa'anii qurxummii garaagaraa qabachuudhaaf kan ittiin nama gargaaruudha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kunii suuraa kuduraaleef muduraalee yemmuu ta'u innis kan gargaaruu fi kan fayyadu faayidaalee hedduu qabaachuu danda'a. Muuzii yoo fudhanne muuziin faayidaansaa qaamni namaa akka lallaafuu fi dhibeewwan gara garaa qaama namaarraa ittisuuf kan gargaarudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun, suuraa namootaa baayyatanii taa'aa jiranidha. Akkasumas otoo taa'aniillee yommuu isaan itti sirboota garagaraa banatanii yommuu isaan itti bashananaa jiran argina.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun suuraa namootaa akkasumas fuuldura isaaniitti kan mul'atu bosona bareedaa akkasumas tulluu ol ka'ee mul'atee argamaa jiru nutti mul'isa. Tulluun kun kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee miidhagudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun namadha. Akkasumas teellaa isaa kan jirummoo Fardadha. Fardi kunii yommuu inni itti fe'amee yaabbatamee bakka tokko adeemuudhaaf yommuu itti namichi kun garbuu kenneefi mi'asaa fe'uudhaaf yemmuu inni itti qajeeluu barbaadudha.

Wanti armaan gaditti mullataa jiru kunii namicha uumaasaa yookin waaqasaa kadhachaa jiru argina. Suuraa namicha kanarraa yommuu mul'atu yommuu innitti miira keessa seenee uumaa isaa kadhachaa jiru argina.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kunii konkolaataa jedhama. Konkolaataan kun, magaalaa Finfinnee keessatti hojii haala gaariin kan hojjetuu fi namoota bakka tokkoo fuudhee bakka garaagaraa deddeebisuudhaan haala mijataa fi haala bareedaan kan ummata geggeessuudha.

Suuraan nuti argaa jirru kun namoota gurguddaa hojjattoota mootummaa ta'anii bakka garaagaraatti hojjatanidha. Akkasumas sagantaa garaagaraarra turan dhuma sagantaa kanaarratti suuraa ka'anii kan waliin jiraatanii

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kun suuraa konkolaataa jedhama. Konkolaataan kunis gosa konkolaataa keessaa tokko yommuu ta'u, innis gaheen isaa fe'isaaf kan ooluu fi wantoota baatamanii deeman kanneen akka midhaanii fa'aa bakka tokkoo fuudhee bakka biraa kan geessudha.

Suuraan armaan gaditti mul'ataa jiru kun gosa biqiloota bakkee keessaa tokko ta'ee, nyaataaf kan oolu ta'ee, maqaan isaa timaatimii jedhama. Timaatimiin kun kan fayyadu yookaan nugargaaru ittoo ta'ee kan nyaataa dhala namaatif ooludha.

Wanta nuyi argaa jirru kun maqaansaa konkolaataa jedhama. Konkolaataan kun kan inni fayyadu nama baatee bakka garagaraa kan geessuu danda'udha. Akkasumas, bakka barbaadan ittiin bashannanuufi kan nama gargaarudha.

Waanti nutti mul'ataa jiru kun maqaan isaa gaagura jedhama. Gaagurri kan inni fayyadu damma dammeessuufiidha. Akkasumas dammi kan inni ooluuf madda nyaataa dhala namaa ta'ee kan fayyaduufi akkasumas qorichummaadhaaf kan gargaaruudha.

Suuraan armaan gadiitti argamu kun maqaansaa konkolaataa jedhama. Konkolaataan kun magaalaadhaa gara magaalaa kan tokkootti namoota baatee bakka garaagaraa geessuuf baay'ee kan gargaarudha. Konkolaataa kanaan deemuun baay'ee akka inni namatti toluu fi yeroo gabaabaa keessatti bakka yaadan gahuuf kan nama gargaarudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun namadha. Namni kun immoo dubartii haala bareedaadhaan faayamtee, uffannaa ishee uffattee, bareeddee yommuu isheen itti suuraa ka'aa jirtu argina.

Suuraan nuti argaa jirru kun maqaan isaa kophee jedhama. Kopheen Kun kan inni gargaaru uwwisa qaama nama yookiin uwwisa miila namaatiif kan gargaarudha.

Suuraan nuti argaa jirru kun suuraa weellistoota oromoo walitti qabamanii yeroo itti isaan shubbisa yookiin ragada naannoo isaanii agarsiisaa jiranidha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kunii, suuraa maasii bal'aa biqilootni garaagaraa irratti misoomanii argamaa jiranii fi biqilootni irratti argaman kunis immoo akkasuma nyaataaf dhala namaatiif kan oolanidha.

Suuraan akka armaan gadiitti argaa jirru maqaan isaa furtuu jedhama. Furtuun kunimmoo faayidaa gara garaatiif ooluu danda’a . Faayidaa isaa keessaa inni ijoo fi inni guddaan mana cufuudhaaf akkasumas haala salphaadhaan akka hattoonni mana hin seenne akka nama gargaaruuf qollofu.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun, suuraa barattootaadha. Barattoonni yommuu isaan itti daree keessa taa'anii barnoota isaanii barachaa, akkasumas barsiisaa isaanii yommuu isaan itti hordofanidha.

Wanti nuyi argaa jirru kunii maqaansaa Buna jedhama. Bunni faayidaansaa dhugaatiif kan ooludha akkasumas namoota araada garaa garaa qabaniif araada baasudhaaf kan gargaarudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun gosa nyaataa keessaa tokko ta'ee maqansaa marqaa jedhama. Marqaan kun kan nama gargaaru, akka soorrataatti kan nama fayyaduufi qaamolee namaatifillee ijaarsa kan ta'uufi kan nama gargaarudha.

Suuraa kanarraa kan nuti arginu, suuraa mana bareedaa, akkasumas illee bakka bashannanaa bareedaa kan qabu, akkasumas illee haala inni ittiin ijaaramee fi haalonni naannoo sana jiran baay'ee kan nama hawwatuu fi baay'ee kan namatti toludha.

Suuraan akka armaan gadiitti argaa jirru kun maqaan isaa 'maqorqoraa' jedhama. 'Maqorqoraa'n kun kan gargaaru wantoota baay'eedhaaf mana keessatti kan nu fayyaduudha. Isaan keessaa tokko ittiin buna danfisuudhaaf, akkasumas ittiin shaayii danfisuudhaaf kan nu gargaaruudha.

Suuraan akka armaan gadiitti argamaa jiru kun maqaan isaa bilbila jedhama. Bilbilli kun kan fayyadu namoota walquunnamsiisuuf namoota bakka gara garaa jiran suur-sagaleetin yemmuu itti dhaamsa yookin sagalee itti dabarsaniidha.

Suuraan akka armaan gadiitti argaa jirru Kunii , namoota lamaadha. Namoonni argamaa jiran Kun haalli uffannaa isaanii haala faayaa bareedaa ta'een mul'achaa jiruu fi haala gaariidhaan dhaabbatanii suuraa ka'aa kan jiranidha.

Suuraan asii gaditti argamaa jiru kunii suuraa boqqolloo asheetii suuraa boqqolloo ashetiiti. Boqqolloo Asheetiin kun kan inni ga'u yeroonsaa birraadha. Birraa kan nyaatamuu fi nyaanni isaa kan namatti minyaa'udha.

Suuraan armaan gadiitti argamaa jiru kuni meeshaalee mana keessaa tokko ta'ee, akkasumas irra taa'anii wantoota tokko tokko irratti hojjechuudhaaf, akkasumas irra kaawwatanii irratti barreeffama garaa garaa irratti barreessuudhaaf kan nama gargaarudha.

Suuraan armaan gaditti argama jiru kun, suuraa foon qalamee mana foonii keessatti namoonni bitatanii nyaataaf akka isaan gargaaramaniif, haala gaariidhaan qophaayee haala nama hawwatuu danda'uun qophaayee yemmuu inni hawaasaaf dhiyaateedha.

Suuraan armaan gaditti argamaa jiru kunii, suuraa waraana mootummaa agarsiisaa jirudha. Waraanni mootummaa kunimmoo, nageenya biyya tokkoo, akkasumas rakkoowwan tokko tokko naannoo tokko tokkotti yeroo mudataman , nageenya biyya tokkoo eegsisuurratti gahee guddaa kan taphataniidha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kun suura kophee yemmuu ta'u , kopheen kunis kan inni fayyadu mana keessatti qofa gaafa hojii hojjennu, gaafa bakka tokkoo bakka tokkootti sochoonu kan nu gargaarudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru Kun, suuraa hojjettoota mootummaa akkasumas muummicha ministeera mootummaa kan ta'an Doktor Abiyyii waliin yemmuu isaan itti suuraa ka'aa jiranii fi wajjiniin bashannanaa jiran argina.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kunii namoota waajjira mootummaa keessaa hojjechaa jiranii akkasumas gabaasota garaa garaa gabaasaa jiranidha. Akkasumas namoonni kun yaada isaanii taa'anii waliin mari'achaa kan jiranidha.

Suuraan armaan gaditti argamuu Kun nyaata. Nyaanni kunis gosa garaa garaa ta'ee, faayidaalee garaa garaa jireenya dhala namaa keessatti kan kennuu fi jabeenya qaama namaaf kan gargaarudha.

Biqilaan akka armaan gadiitti argaa jiruu kuni maqaan isaa Mangoo jedhama. Mangoon yommuu inni itti bareede guddachuudhafi haala gaarii, haala nama hawwatuun, baay'ee qajeelee mul'achaa jiruudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun suuraa uffataadha. Uffanni kun kan inni uffatamu guyyoota cidhaa, guyyoota ayyaanaa garaa garaa uffatanii bakka gara garaadhaaf, bashannanuudhaaf kan baayyee namatti toluudha.

Suuraan armaan gaditti argamaa jiru kun, suuraa bineensota daggalaa keessaa tokko ta'ee maqaan isaanii bosonuu jedhama. Bosonuun kun kan inni jiraatu bosona keessadha. Akkasumas illee bifti isaa baay'ee kan namatti bareeduu fi kan namatti toluudha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kuni gosa meeshaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa mana keessatti ibsaa itti gochuudhaan yommuu itti mana keessatti uffata miiccachuudhaaf akkasumas waantota qulqullina hin qabne ittiin qulqulleeffachuudhaaf kan nu gargaarudha.

Suuraan armaan gaditti argamaa jiru kunbbarjaa jedhama. Barjaan kuni kan inni mul'isubbarreefamasaarraa 'Dambalii diraamaa Afaan Oromoo 'jedhuudha. Kanarraa kan mul'atu dambaliin diraamaa Afaan Oromoo yommuu inni itti qophaa'ee dhiyaachuudhaaf jedhu yommuu inni itti beeksisudha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kun suuraa mucayyoo dubaraa kan taatedha. Suuraa kanarratti kan arginu suuraa barattuu ta'uushee kan nutti ibsudha.

Suuraan armaan gadiirratti argamaa jiru kuni, suuraa meeshaalee manaa keessaa isa tokko ta'ee, meeshaalee gara garaa bakka gurgurtaatti uummanni bitatee, akka itti fayyadamuuf kan gargaaru yoo ta'u, innis, mana keessatti wantoota gara garaa ittiin hojjechuudhaaf kan nama gargaarudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirruvmanadha. Mana kana irratti suuraan ka'ee jiru Kun alaabaa kan agarsiisudha. Alaabaan kunis kan inni agarsiisu alaabaa naannolee jiran keessaa naannoo Oromiyaa kan ibsu.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru Kun, suuraa namootaa yemmuu isaan itti walitti qabamanii uumaa yemmuu isaanii itti galateeffan, irreecha irreeffatanii yemmuu isaan itti waaqa isaanii galateeffatan argina.

Suuraa kana irraa kan nuti argaa jirru suuraa namicha magaala mataa isaa filatee aadaa isaa, uffannaa isaa yemmuu inni itti kabajatee dhaabataa jiruu fi suuraa ka'aa jiru argina.

Suuraan armaan gaditti argamu kun maqaan isaa daraaraa jedhama. Daraaraan kunis kan gargaaru bareedina manaatiif, bareedina naannootiif kan ooluufi akkasumasillee namoonni bira dhaabbatanii suuraa garaagaraa ka'uudhaaf kan naannoosaanii bareechee kan mul'isudha.

Suuraan armaan gadiirratti arginu kun suuraa namoota lamaati. Inni tokko namicha baay'ee nama gaddisiisu, kiraanchiirra taa'ee yookaan qaama hir'uu kan ta’ee fi isheen biraa immoo dubartii komppiitara yookaan immoo meeshaa eleektirooniksii harkatti baachaa jirtuudha.

Suuraan armaan gadii irratti argaa jirru Kunii, suuraa uummata aadaa Oromoo calaqqisu yemmuu ta'u, innis bakka irreechaa deemuuf irreecha irreeffachuudhaa yemmuutti isaan itti waaqa isaanii galateeffachuuf, waaqa isaanii kadhachuuf yemmuu adeemaa jiran argina.

Suuraan kanaa gaditti argaa jirru kun suuraa nama jaallatamaa, akkasumas nama kabajamaa uummata Oromoo biratti beekamaa ta'e, suuraa Galaanaa Gaaromsaa kan ta'e haala gaariin miidhagee yemmuu inni itti suuraa ka'aa jiru argina.

Suuraa nuti argaa jirru kun maqaansaa kophee jedhama. Kopheen kun kan gargaaru qaama namaatiif lafa ittiin waan garaagaraa karaa qaama namaa seenan ittisudha.

Suuraan armaan gaditti argamu kun maqaansaa gosa dhugaatii keessaa tokko ta'ee, maqaansaa soofii jedhama. Soofiin kun faayidaaleen inni ooluuf keessaa inni tokko, alkoolii irraa bilisa kan ta'ee fi qaama namaa ijaaruudhaaf gahee guddaa kan qabuudha.

Suuraan kanaa gaditti argaa jirru kun suuraa namaadha. Namni kun immoo yemmuu inni itti 'maashinii' keessaa birrii isaa ajajatee yemmuu inni itti birrii baafachaa jiru kan nutti agarsiisuudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun suuraa maanguddoo yommuu ta'u, isaanis mana jala taa'anii yommuu isaan itti yaada keessa galanii, yommuu isaan itti of jibbanii, yommuu isaan itti miira gaddaa galanii of agarsiisan mul'ata.

Suuraan nuti argaa jirru kunii, namaa fi harreedha. Namni kun harree fe'ee gabaa kan deemaa jiru akkasumas harreen fayidaan ishee kan isheen fayyaddu ba'aa baattee akka madda geejibaatti kan nama gargaartudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun, suuraa teessoo babbareedaa fi miidhagaa ta'e, kan faayamee argamudha. Innis namoonni irra taa'anii hojii gara garaa hojjechuuf akkasumas irra taa'anii boqochuudhaaf kan gargaarudha.

Suuraan asii gaditti argamaa jiru gosa kopheewwanii keessaa tokko ta'ee kopheewwan dhiiraa kan ta'e, gaafa hidhatan illee kan baay'ee irraa bareedu fi kan nama hawwatudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu ta'ee yeroo hidhatanii deeman illee miira gammachuu kan namatti horudha.

Suuraan armaan gadiitti argamaa jiru kun maqaan isaa bosona jedhama. Bosona kana keessa kan jiraatan bineensota garaa garaa, akkasumas bineensota guguddoo, bineensota xixiqqoo fi lafarra lo'uu danda'an kana keessa kan jiraataniidha.

Wanta nuyi argaa jirru kun maqaan isaa qamalee jedhama. Qamaleen kun bineensota daggalaa keessaa tokkodha. Innis kan inni argamuufi kan inni jiraatu naannoo daggalaa keesa kan jiraattuudha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kun suuraa bosonaa akkasumas suuraa bineensota daggalaa keessaa arbadha. Arbi kun baay'ee kan nama sodaachisu itti siquun isaallee kan baay'ee nama rifaasisudha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kuni suuraa namoota seera konkolaachistootaa kabachiisanii fi akkasumas konkolachistoota yommuu isaanitti, haala nageenya qorachuudhaaf, haala naannoo qorachuudhaaf yommuu isaan itti dhaabbatanii, uummata qorachaa jiran argina.

Suuraa kana irraa wanti nu hubannu suuraa namootaa haala gaarii dhaan walitti qabamanii jaalalaan, tokkummaadhaan, ija keessa wal ilaalaa, walii wajjiniin bashannanaa, soorata bareedaa miidhagaa yommuu isaan itti walii wajjiniin nyaatan argina.

Suuraan armaan gadiitti argaa jiruu kuni kuduraleef muduralee gara garaa yommuu ta'u, Kuduraleef muduraleen kun faayidaa gara garaattif oluu kan danda'u yoo ta'u innis keessa tokko nyataaf yommuu ta'uu, inni kan immoo dhugaame dhugaattiif kan nama gargaruudha.

Suuraan armaan gaditti arga jiruu kun gosa uffata keessa tokko ta'e ,uffata shamarranidha. uffanni kunis uffata naannoo tokko kan ibsu yoo ta'u, shamarran yemmuu uffatan illee irraa kan bareeduu fi aadaa isaani calaqqisuu keessattillee ga'ee guddaa kan qabudha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kuni suuraa midhaanii ta'ee, kan ittoo hojjechuudhaaf nama gargaaru, maqaansaa missira kan jedhamudha. Missirri kuni baay'ee kan bareeduu fi miira yookiin fedhii namaa dabaluu irratti gahee guddaa kan qabudha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kun suuraa kopheeti. Kopheen kunis bakka tokkoo bakka tokkotti mana keessa deemanii hojii hojjatan kaawwatanii kan mana keessatti itti fayyadamaniidha.

Suuraa armaan gadii irraa kan nuti hubannu suuraa gosa barnootaa keessaa ta'ee, gabatee gurraacha barattoonni irratti barachuudhaaf akkasumas illee barattoonni wantoota garaagaraa irratti shaakaluudhaaf yemmuu inni mul'atu argina.

Suuraa armaan gadii irraa wanti nuti arginu suuraa bareedaa bakki isaa, teessumni isaa fi gaarri isaa kan nama sodaachisuu fi naasisuu dha.

Suuraan armaan gaditti argaa jirru kunii maqaan isaa dabtara jedhama. Dabtarri kun immoo kan inni nama fayyadu irratti barreessuudhaaf akkasumas wantoota garaagaraa irratti barreeffannee irratti qabachuudhaaf kan nama gargaaruudha.

Wanti armaan gaditti argamaa jiru kuni uffata dha. Uffanni kun gaafa uffatanii adeeman akkanni simboo namatti godhu ajaa'iba! Uffanni kun baay'ee kan namarraa toluudha.

Suuraa irratti wanti nuti argaa jirru, maqaansaa xaawulaa jedhama. Xaawulaan kun kan inni gargaaru meeshaalee mana keessaa hojjachuuf akkasumas meeshaalee taa'umsaa garagaraa bocuudhaaf kan nama gargaarudha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru kun konkolaataa bareedaa maqaan isaa Toyota jedhamudha. Innis fuldura manaa dhaabbatee kan jirudha. Makiinaan Kun eessa adeemuuf qajeelaa Jira laata?

Suuraan armaan gadiirratti argamaa jiru kuni suuraa kitaabaadha. Kitaabni kuni kan inni mata dureen isaa jedhu 'seenaa hafe' jedha. Barreessaan kitaaba kanaa obbo Leencoo Lataati.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa konkolaataadha. Konkolaataan kun kan inni gargaaru namoota baay'ee baatee bakka tokkoo fuudhee bakka biraatti yemmuu inni geessu kan arginudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu suuraa mukaati. Mukni Kun argaa namaatti kan baayyee namatti toluu fi innnis aduu nama irraa ittisuuf kan ooluu dha.

Suuraan armaan gadiitti argaa jirru Kunii, gosa biqilootaa keessaa tokko yemmuu ta'u, innis biqilaa maqaan isaa pappaayyaa jedhamudha. Pappaayyaan kunis gahee guddaa kan qabu fi qaama namaa keessatti illee fayidaa guddaa uumuu kan danda'udhaa.

Suuraan asitti argaa jirru kun namoota walitti qabamanii gurmaa'anii dhaabbachaa jiranidha. Akkasumas walitti qabamanii waliin suura ka'aa kan jiranii fi wajjiniin bashannanaa jiranidha.

Suuraa nuti argaa jirru kun, maqaa nama beekamaafi nama jaalatamaa Dr. Abiiy jedhamaniidha. Akkasumas barrefamni jalatti barrefamee jiru, Oromiiffi isaa ida'aamu kan jedhuudha.

Suuraa kanarraa akka armaan gadiitti kan nuyi agarru suuraa lafa bal'aa, miidhagaa akkasumas illee biqiloota garaa garaatiin faayamee baay'ee kan namatti toluuf baay'ee kan bareedudha!

Wanti suuraa irratti argaa jirru kun maqaan isaa konkolaataa jedhama. Konkolaataan kan inni fayyadu namoota bakkaa bakkatti fuudhee, bakka garaagaraatti geessuuf akka madda geejjibaatti kan gargaaruudha.

Wanta nuyi asii gaditti argaa jirru kun maqaansaa moosee jedhama. Mooseen kun kan inni oolu madda nyaataaf oola. Akkasumas madda galii gurguramee qarshii fiduuufillee ni oola.

Suuraan armaan gaditti argaamaa jiru kunii suuraa namoota yabala yaabbatanii akkasumas galaana qaxxaamuraa jiraniifi akkasumas bashannanaaf galaana irra taa'anii yabala yaabbatanii suuraa ka'aa jiraniifi akkasumas bashannanaa jiranidha.

Suuraa nuti argaa jirru kun maqaansaa kiraara jedhama. Kiraarri kun kan inni fayyadu namoota faarfannaa faarfatan mana amantaa keessatti akkasumas bakka garaa garaatti namoota waltajjii adda addaa geggeessan kan ittiin isaan weellisanidha.

Suuraan nuti argaa jirru kunii namoota adii maasii lafa onaa homti tokko yookiin biqiloonni irra hin jirretti argamanii yeroo isaan biqiloota dhaaban akkasumas biqiloota kana dhaabanii kununsan argina.

Suuraan nuti argaa jirru kun gamoodha. Gamoo kana keesaa immoo kan jiraatu namoota garagaraa ta'uu danda'a. Namoonni kun jireenya isaanii kan as keessatti gaggeeffachuu danda'u.